Li ay kër la, mungi am kulóor bu nètè ak lu weeh ak gouyè ak ay pool.

li gal la mung ci dehh bi teh ay guyy nyung fa mungi am boom ci biir mungi am ay bidong bu weex ak bu xonxu ak bu bulo

Lii garabla mungi tegu si kaw tabule bii lu wekh la mu am lu bulor binda yu bulo mu am binda yu xonxu ak binda yu nyul am yenen garab nyingi tegu si ganaw nyarri garab

Yoni talila, motor bu weex mun fa tahaw, mungi am ai garap, ak ai kerr, tableau munfa tahaw, mungi am binda yu weex ak yu nete, tableau bi ci bopam mungi khonhu, ai pol nyunfa tahaw.

Li ñam la benen bi kuss kuss la, benen bi yapa la ñing ko tóóga def ci sopleh ak diwlin.

Li kibarr la mugii am jurombenni nit ñiñ ko bindi fofu mugii am bindé yu wèèx ak yu xonxu ak lu bula.

Fi yoon ni taali la, moto mung fa, nëtti moto ak benn gòor mu gè dem mungi aj bag ak ay kër.

Lii daale la, nit mung ko tiye, si loxom, mingi am lu nyuul, lu weex, lu nete, ak lu xonxu.

Fii aiiy njiiti njur fii takhaw, cii waaloum ngurrr, njungy sol lu nehteh,

Li dahenn la, mung ci bool. Mungi am sipa-sipa, am ñaari kanè bu honku ak bu nètè, am benna limon purr forohal.

Li dencxe kai xaalis la so buge dencxa fofu sax xaalis wala jelee fofu sax xaalis mongi am binda yu bulu ak lu nete ak goi bu ndaw mongi dunda fofu nonu mongi am lu weex ak lu bulu mu am lene lu melni naag netela.

Fii njehti gorre njur fii takhaw, kenen kii tiyeh kenen kii batam bii, mu sol tubeiyy bu bulorre, mbahanah bu njull, mbuba bu njull, bobu neka chi birr, bobu bu wekh la, dengh jaanga nii beh pareh.

Kii jigeen la, mingi solu, sippu bu bulor, mbubu bu bulor, ak kalpe bu xonxu, mingi aj loxom bi si boori weer bi, toogu bu nyuul mingi si gannawam.

Li dalli jigeen la ñi koy sol purr xeew wala dem fenen. Kulor bu netteh la .

Njee aiiy haleh yu janga dineh la , njungeh waajal pur juli, benah gorre mung sehn diganteh, aiiy basan njung fa, ak ohpeh kaii, haleh yangy sol yehreh bu dormi taal, haleh yu gorre yii njungy sol mbahanah bu wekh.

Lo taagufi pur jageh la, bedey kai mugi fa, doge kai munge fa ak lenen lu refetal loi jageh.

Li nëtt garab mo tégu ci kanam. Mo am binda yu bulo, binda yu weeh, tè lu am kulóor bu doomutal mungi tégu ci kaw taabl bi. Ñetti garab yu weeh nungi tégu ci gannaw, yu weeh leen.

Li yooni tali la mugii am benna moto am kulor bu netteh ak lu ñuul ak lu wèèx ñetti gór ñing ci biir moto bi ak ay kèr.

Li ay jaru nopuh la mugii tégu ci kaw lal anda ak darap bu wèèx jaru yu netteh.

Gijeen mo taxaw, mugii ac loxom yi ci kaw miir bi mu sol róbbu bu sokola dèf més bu ñuul taxaw tiyèh ndigam bi.

Ayyy gel nyofi nekk korget bangi ameh kuloor bu chokola miir bangi ameh kuloor bu nete fence yangi ameh kuloor bu bulo mungi am ay pol

Lii jaarou nopu la, njung koi sorloh cii nopu, mu am couleur bu bulorre, mungy tehgu chi kaw darap bu wekh, chi kaw lal.

Fii aiiy kerr njur fii takhaw, motor bu njull mungy takhaw fofu nonu, ak aiiy guiiy, guiiyii coco, ak njehti lufa takhaw, njungeh saamu dara, benen motor mung chi kanam dii daw.

Lii aiiy kerr la, fence baangy ameh couleur bu wekh, mu am aiiy guiiy, corrgate bii benen bii mungy honhu, benen corrgate gui mu melni dormi taal.

Li nekka la nit muñ ko teyeh ci loxom mung ci bool bu ñuul, mu am yapú ganarr mu am mboxu, mu am neen buñ tóógu bem ñor.

Lii lehkah la, mung chi aiiy borl, benen bii banana bun tohgu la, benen bii sipah sipah bun tohgu la, benen bii cucumber, tamateh, benen bii pompiterr bun bahal la, nju defarr kor def fa maynaise.

Li daall la, daali gòor. Benn daall bi tamit daali gòor la bu ñuul. Naari daali tamit yu ñuul la, mungi tégu ci suuf, chi karo, Karo bi nètè ak bu chokola mu am fofu lu weeh.

Le lekala nu ko oiyeh nyebeh ak sour bun tugu mu am kani bu honha. Benen bi jen la bun laka musi bol mu tegesikaw table bi.

Fi ay nit noo fi tahaw, nye jogantè, nye chol yirè bu weeh. Nungi taka bum-bum bu nètè ci ndigabi. Fofu mungi ameh ay garab bi bouyè.

Ki jigeen lah, mungi sol yireh bu buleuh, taka cheen bu neteh, sol mees bu ñuul, mu defar kanam bi, def loxom bi chi ndigam bi, kale mungi chi ganaawam, ak taabul, fiñee tegee aye bagaas.

Yii ay nappekaay jen la, demna be juroom benne, nyun si biir gaal bi.

Fi palasu njende kai essance la, motor bu mag munfa tahaw, ak ai rider, nit mungfa tahaw si yonbi.

Yooni taly la, moto bu mag mungfa taxaaw, bu weex, ay neeg mung si ganaaw, ak ay guy, ak benne moto bu ndaw mung fa.

Lii lehtah la, nitt bu tokk mu lehtu, lehtah bii njung kor oryeh raw, mungy lal bopam bii, mungy tok chi kaw tohgu.

Ñii daggèè jongateh ñu ngi sol yirèh bu netteh ak dalla yu wèèx mu am ay bindé yu ñuul am na yenen nit yu tóóg seen ganaw.

Fii kerr la, mu am njaari lal yu tehgu, mu am aiiy guiy chi ganaw, kerr bii denkor kaaroh, mu am peinturi aiiy peintur yu nehteh.

Li ay pôtti soow la mugii tek loxom ci kaw am ay pot yu tégu ci ganaw mugii tégu ci kaw tabull.

Li tabula la, mungi taxaw ci yoon bi. Nit munfa binda, mu am ay kerr see ganaw ak ay guiyi coco.

Ki imam la sun ñawéé ci walu benen diinabi mugii taxaw di wax sol mbubu bu wèèx ak lu xonxu ci baat bi.

Fee aye haleh goor nufe tahaw ak yu jegain ak nyari mag yu jegain nugse jagekay ak aye toogu nufa tego nuge sol yere bu neteh muba bu neteh ak tubaye bu cukola toogu yu bulo.

Lii karaw la, gorre mor tok, defarr karawam bii, sol jaarou nopu, def karaw gui chi kaw dormu taal.

Ay nék ñu fi nekka ak motto bu ñuul mugii taxaw, mugii am tabla ci kaw ci benen nèk bi, mugii am jigeen fofu nonu, mugii am bindé yu wèèx ak lu xonxu.